Dalgga denbba bessan kehippe darro dunguzza kottenne huphen kopiya wothida asata be'ss botha mayoo mayidda cegga assati dossona.

Loiza ketththa giddoni issi medhdho mayo mayidi be oyiddi uttida daro adde asati deosoona

Gita gita zanba miththatinne he miththata matan zanba miththat dossona he miththa achchankka gashshe nat dosona gita nata kasse eqay bettes

Kehippe daro dunguza qophenee duniguza kote ma'idi tora kushen oyiqidi eqida daro cega asati betosona

Daligga oggera para bolla utidi bishe diza daro cegga assatinne cegga parati betosona

Issippe shiqi utida daro cega addeti dosona heyisatapeka daroti ba huphenne ba mayidi guniguza dosona.

Dalgga dembba bessan diccidi diza gita gita miththati deetes. He dembban qasse pooxa mayidi sa'an uttida cima aawatinne aayeti de'osona.

keeththa giddon shiiqidi issife uttida daro asati doosona eeta sinthen qasse kushen kath oykkada woxe qoliza issi maca na7i dawus

Ogera emettidi bishe diza booththa qammise mayda maca asatara adde asatara daroy beettosona.

keeththa matan sinthera gita denba bessan uttidi diza ceega macanne adde asati beettosona

geeththa sinthan issife shiiqidi uttida yela ga ceeganne qeeri nayti uttidi do7oosona

Xarappe bolla muuzey apileynne daabboy deees he daabboza shiiqidi issife qanxishe diza daro addenne issi macasiya doosona.

Keehippe daro booththanne zo'o qalamen tiyettida oyde bolla uttidi diza ceega heetzthzu adde asati beettosona.

Miiththa garssen uttada komputeren xaafashshe diza issi macara issino qase naa be ki'oon idimmada huphphen gulluntta uttida macara doossona

Amare keeththa gibben daro keeththeti de'oosona issife mitha garsan shiiqidi toora sa'an caddidi uttida daro ceega asaybeeto.

Booththa qalamen tiyetida lo7iza keeththa giddon ampooley xompishe de7ees he keeththan issife shiiqidi uttidi tamarishe disa yela gati doos

Kehippe lo'iza booththa qalamenteettida keeththa giddon booththa xaraphen iskirto dawutare woththidi yuushan uttida daro asay doosona.

Githa keeththaa giddon booththa oyde bolla uththidanne dabthare kushen oykkida daro asay beeththoosona.

Keeththa giddon oyden uttidi xaraphen dawutare iskirtonne silke woththidi haasayishe diza issi addey de7ees.

Zo'o gaammo isporte may'o may'ida asatinne dumma dumma hara medho may'o may'ida asati issife shiiqidi oyden uttidi doosona.

Booththa qalamera fiyettida keeththa giddon lo7iza xaaraphe yuushon uttida macanne adde asati xaafishe doossona.

keeththa giddon oyden uttidi dawutaren xaafishenne xeellisheha diza nam"u adde asati beettosona.

keeththa giddon daro zo7o medhoy oydeti doossona he oyden uttidi dawutaren xaafishe diza heedzdzu adde asati doosona

Apoyinne adhi adhi dicida mithati dosona. He apozara hamutidi bishe diza oydu Ade asati dosona.

Keetha gidon nam'u bootha qamise mayidi eqidi diza maca nayti beetosona.

Giya gidon Botha laxana huphen qacada sharbe mayada na'a idima utida issi macasera issi Botha sharbe mayada macasera utti dosona.

Dembba bessan diccida maataynne eelidi diiza haththey he haththeza sinththan eqqida adey dess.

Maata keethati giita giita mithatinne buro dicishe diza mithati dosona, izeta matani qase epiza ogey bolla eqida ichashu Ade asati dosona.

Keexetidi bishe diza keeththa sinththan eqqida issi adde assi beetees; iza miyera issinoyka dees.

gade giddon matan matan toketida daro uuthati de'osona, he uuthata giddora dunguza koote may'idi yishe diza issi cega ade

heeththa giddon oyde sinthen nam7u geela7o nayti booththa qamise may7di issife idimettidi eqqi dosona

Dalga denba bessan dicci gitatida keehippe daro mithati nne woray beettees he wora garsan.

Maatay diza bessan qamise maayada pestalen dawutara oykada eqqida issi yelaga macca na'i de'aws.

Gita dalga makina oge bolla eqqidi issi medho qamise mayda oyddu macara heedzdzu issi medho shurabe mayda addera doossona

makina oge sinthan dumma dumma suuqeti doossona etappeka issiyay may7oy bayzettiza suuqe

keeththa giddon oyde bolla uttidi xaraphen kathanne ushsh woththidi katha mishe diza asati beettosona

daro woyshanne mithati deiza bessan booththa mayo mayda nam7u macanne adde asatinne nam7u qeeri nayti beettos

issi addey be kushen dumma dumma quma qommonne woxenne sollo oykkidi eqqi dees

Soo giddon issife uttidi masobera quma mishenne ayfetukke uyishe diza yelaga maca naytinne issi attuma na'i do'os.

Mela denbabessan yuushon woray dizasan heedzdzu qeeri nayti booththa qammise maydi kushe kushe oyketidi eqqida.

Gita pooqe keeththay de.ees he pooqe keeththa sinthera efiza ogen makinay de'ees makina xanxan eqqidi yanxila oykkida macasatie.

Dalga aykoy baynta mela biittan oyddu dumma dumma medhora diza dunkane keeththeti beettosona.

siminto keexettida keeththa karen diza daro mithafe medhettida soo eqati beettosona

Karetha gidon eqid de'za macanne Ade asat de'osona, eta guyera tophiya Bandray de'es.

issi be huphen qoobe woththidi duuna tuccidi narpera issi yela gana yo caddishi diza issi addey deees

keeththa giddon uttada lo huphen sharbe gulluntada booththa koote may7ida issi maca macas yaadde awus

warqafe bolla gaafettida daro amaratho xuufetinne saalettidi diza si7iley beettees

issife shiiqidi diza keehippe cora asay doosona he asati giddora bishe diza booththa makinay beettees

keeththa giddon issife salantettishe eqqida nam7u ceega addetinne ita sinthen daro mayqira pooneti beettosona

Siminton keexettida keeththa matan issi medho may7o may7di eqqidinne uttidi diza yela ga nayti doosona

gita dalga denba bessan eqqidi aasayishe diza issi aarise yelaga naay dees

hehippe lo7iza gita pooqe keeththa matan bishe diza daro dumma dumma makinaynne motorey beette

gita dalga denba bessan aadhdhi aadhe eqqida mabiraate mithay dees qasse denba xanxan daro worati beettosona

Dalga denba bessan eqqida birata bolla mabirate shuboy beettees iza matanka eqqida issi cee gadey deees.

Wogga gibben karen oyddeti shiiqidi tharappeza uttida, ize matan qassi diccishe diza guutta puutettinne mittati doosona.

oge duunan diza keeththan dumma dumma katha qommoti beettizayssa misilen kare bolla miceti dees

Booththa qalamenti yettida keeththa giddon xaraphezan daro komputereta bochechishe diza daro macanne adde asati doosona.

shaakon shaakon uttida zayteynne dhille deees issi addey qasse tophiya bira kushen oykkidi eqqides

Suuqe giddon eqqidi diza issi booththa shurabe may7di diza issi ceeyga addey deees he suuqezanka dumma dumma eqati beettosona.

Be huphen kareththa qoppe woththidi oydde bolla uttidi de'iza issi attumay beessizayssa beesees.

Kareththa qoobe huphen woththidi kareththa may7o may7di issife pooqe keeththa sinththan shiiqidi eqqida daro maccanne adde asathi de7oosona.

Keeththa giddon maykirapoone kushen oykkidi eqqida issi addeynne xaraphe bolla uttida komputerey beettees.

zo7o koote maydi kushen maykirapoone oykkidi karetha oyde bolla uttidi haasayishe diza issi ceeyga adde asi dees

Gita mitha matan keeththa tammi oykkidayssa toyisishe diza adde asati de'osona.

Huuphen huphen karetha qoofe wothada karetha may7o may7ada uttida issi ceega macasara issi ceega addera qoofe huphen woththidi doosona

Be'anas kehippe daaro lo'ozza mastote burccuko mastoteyne burcuko wulan diza gita pooqe keththay bettes.

Xeelanas keehippe lo7iza pooqe keeththatinne maakinna ogeti de7oosona. Eza matan qasse diccishe diza miththatinne gashe ..

Xeelanas keehippe daro lo7iza pooqe keetha sinththan eqqidi diza kareththanne booththa medho mayo mayida asati doosona.

Keehipe lo7iza keeththan issi medho oydethi de7oosona;sa7ankka qasse booththa qalamee thiyeththi des.

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon daro pooqe keeththa misileta eqqidi xeelliza macanne adde asati doossona

Hooqe zo7o qaalamentietida keeththa guera dicci gitatida mithatinne gashe gashe maatati beettosona

Xeellanas keehippe lo7iza siminton ooththettida bessan issife shiiqi eqqida macanne adde asati doosona

Keexetetha bolla diza pooqe keeththa miyera issife shiiqidi eqqi diza daro asati de'oosona

pooqe keeththatinne gita gita mithati beettosona iza miyera denba bossan shiiqidi eqqida keehippe cora asati doosona

Gita dalga keeththa giddon booththa la xana may'ida maca asatinne be kushen topheya bayndira oykkida daro asati de'oosona.

gita dalga keeththan be oyden be oyden uttidi diza macanne adde asati daroy beettosona

Oge duunan diza keeththa amatan eqqidi ba kushen issoy issoy tophiya bayndira oykkidi eqqidossona.

Aakime keeththan daro hittati de'osona. Keeththa giddon eqqidi issippe haasayishe diza daro asati de'osona.

Botha qalamey tiyetida ketha matan gita gita mithatinne dalga besan shiiqidi eqida ade asati de'eosona

bita gita mithata garsen diza birda matara kezidi ametti yishe diza ceega ceega adde asati de7oosona

Gitta mitha garsan eqqidi diza issi zo'o shura be mayada eqqida macasera issi addera be kushen warqata oykkidi eqqida

Aakime keessan hixa bolla ichada diza issi macasera izi miyera eqqida nam'u aakimetara de'oqosona.

Aakime keeththa giddon eqqidi diza nam'u addera issi macasara doosona issay naa idimmidi oyden uttidi dees.

hakime keeththan daro asati shiiqi uttidayssatinne eqqidi narpe cadetishe diza daro asay misilen beettosonna

oge matan booththa qalamen tiyettida nam7u pooqe keeththati de7oosona he keeththata matan qasse makinay asati de7oosona

booththa qalamen tiyettida keeththa giddo nam'u gita macasatara issi yelaga nara de'osona

booththa shurabe may7idi oyde bolla uttidi komputeren xaafishe diza issi addeynne iza guyera amarathon xaafettida xaafoy bettees

booththa qalamenti ettida keeththa matan daro gita gita mithati de7oosona he mithata sinthen booththa makinaynne nam7u macanne adde asati doosona

mithati makinay dumma dumma asati beettoso naytappeka heedzdzu macara nam7u addera kushen eqa oykkidi eqqida

Keeththa giddon komputere sinthan uttida issi addeynne eqqidi izara haasayishe diza hichachu asati doosunna.

Be huphen bota qobe wotidi dunguza qodhen halidi issipe hametishe diza daro c'ega ade asatine issi mac'asiya betosona.

Gita dalga demba bessan kaa'ishe diza qeeri nayti de'oosona. He demban qasseka eqidi diza nam'u makinati de'etees.

Ogee dunani issi medhdho kareththa cama mayiddi eqqidda daro adee asati betosonna izetta giddonikka maca asati betosonna .

Matan matan kexetida xelanas kehippe daro loiza bothanne zo'o qalamen tiyetida keeththati betosona.

Daligga demiba besani diza gita gita mashineti betosona he mashineta miyera eqidi othiza daro assayi dosona

dumma dumma medho mayo mayida ceega adde asati mitha garsara hamettidi bishe do'oosona eeta giddonka macati dooso.

Denba mela bessan nam7u qorqoro keeththaynne keeththa matara efiza ogezan hamettishenne eqqidi diza yelaga naytinne issi cey gadey dees.

goshsha gade giddon dumma dumma toketida miishati doosona he goshsha giddon qasse issi medho may7o maydi eqqida heetztho addenne issi macasi doosona

Siminto diretida keeththay deees e keeththa giddon dicci gitatida mithatinne keeththafe geeshara denba bessay beettes.

zo7o qalamen tiyettida qorqoro keeththa sinthan gade goydi tokkishe diza ceega addeynne yelaga nayti doosona

Botha qalame tiyetida krtha gidon guy doesn't utidi compter xaraphen wothidi xafishe de'za issi adey dese

Gade gidon kehipe gita gita mitati de'osona he gadezan gatha kethe gidon gelishe diza dunguza mayda daro asay betosona.

Keeththa giddon zo'o oydeti doosona he oydeta sinththen qasse kareththa oyde bolla uttidi komputere sinththen woththidi uttida issi ceega addey dees.

Keeththa giddon oyden uttida issi medho karetha may7o may7da adde asati doosona eeta sinthen xaraphe bolla aylandera haaththei

oyden uttidi maykirafoonera haasayishe diza issi yelaga naa'anne iza miyera uttidi xaafishe diza issi yelaga na'ay de'ees

boltha qalamen tiyettida keehippe lo7iza keeththa giddon zo7o qalamen tiyettida xarabeezaynne oydey de7ees

peeththa gitton eqqida issi macasara xaraphe bolla komputerey de7ees pi guera qasse tophiya bandira eqqidis

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon oyde bolla uttidi siyishe diza daro asati beettosona.

Gita kataman gidon Gita Gita pooqetan xompishe diza mabiratey betes, qase ogen eqid diza makinay de'es.

Gita aapoy diza bessan maata giddoppe iita pittishe diza dumma dumma medho mayo mayida asati dosona.

Qorqoron birdetida gibbe gidon urqata shiishidi efiza makina bolla iita caanishe dizayssine pittishe diza daro asay dees.

Birdan diretida ketha gidon makina bolla itata madabare atidi ca'nishe dizayissanne pitishe diza mac'a nne ade asati dosona

fooqe keeththay matara gita gitamithatinne ogeti doosona he ogera bishe diza daro gita makinay beettees

Ogen eqqida issi makinaynne kushen pito oykkidi oge fitti shedisa daro adde asati beettosona.

iittida oge douna giigissishe diza be kushen akafa oykkida macanne adde asati daroy ogezan beettosona

gita gita mithati eqqidasata matan eqqida makinay de'ees he makina matara pito oykki eqqida daro macanne adde asati doossona

Gita dalga gade gidon dic'ida matan matan toketida uthatinne eeta garsara dic'ishe diza sharapay beetes.

Xellanas kehippe lo"iza keththa gidon tophphiya bandiranne kare dere bandiray bettes he eqida bandira sinththan issi macaynne adde asay dossona

booththa shurabe karetha koote maydi uttida issi aarise addey de'ees

Keehidi xeellanas lo7iza keeththan isporte ooththishe diza booththa may7o may7da qeeri nayti de7oosona.

be huphen dunguza qoobe woththidi dunguza koote may7idi booththa laxana may7ida ceeyga aabay maata issi addees immishe

gita dalga gade giddon diccishe diza badala murutaynne aadhdhi aadhdhidi gitatida mithati doosona hessa sinthe

Teetha giddon eqqidi be kushen maykira poone oykkidi ayfen manaxire woththidi dunguza may7idi haasayishe diza issi addey beettees

beyanas keehippe daro lo7iza keeththa giddon poo7ishe diza mabrate dees he keeththan eqqidi maxaafa nababishe diza asati doosona

booththa qalamen tiyetidi amaratho xuufey xaafettida keeththan oyde bolla uttada xeellashe diza issi macasi de7awus

gita abba bolla wogolo giddon eqqidi diza booththa shurabenne booththa koppiya aaththida addenne maca

Mitha matan eqqidi diza issi manaxire ayfen wothidanne karetha koote maydi eqqida nam7u addeti doossona

Dalga ogera emettidi bishe diza makinatinne keehippe daro macanne adde asati beettosona.

Gade giddon hemettidi bishe diza daro ceega adde asati gade xeellishe bishe doossona.

lo'iza keeththa giddon booththa mayo mayidi isporte ooththishe diza qeeri naytinne eeta uttidi xeelliza ceega asati de'oosona

Kaassa denban issi medho may7o may7di issife eqqida kaasanchati doosona denba yuushonka mithati beettosona

Botha qalameni tiyetidda ketha giddo oyideni utidi dizane eqidi isipe hasayishe diza ade asati dosona.

Dembba bessan issi medho shurabe may'ida daro macanne adde asati be qoodhe maddala aaththidi eqqidosonna

Booththa qalamentiyettida keeththa giddon booththa mashiney ooththizayssa eqqidi seelishenne aasayishe diza daro asay de7oosonna.

Booththa qalamen tiyettida keeththa booththa xarappe yuushon uttida paranjanne abasha asati de'oosona.

Qorqqoro keeththa sinththan oyden uttidi xaraphen qoope woththida nam7u poolisera issi ceega addera doosona.

Ketha gidon issippe utid diza polise mayo mayida polisetinne izeta gidon dumma dumma asat betosona .

Demiba besani miththay matatidosona iza matan qas eqida makina bola miththa canishshe diza namu adde asati dosona

keeththa giddon zo7o oyde bolla uttida nam7u pooliseti de7oosona eetappeka issoy maykirafoonera haasayishe uttidi dees

maata oykkidi ekkida dunguza huphen qoobe woththidanne dunguza koote may7ida ceega asatinne eetappe kushen ekkiza pooliseti beettosona

gaade giddora hemettidi bishe diza heedzdzu poolisetinne izeeta gu7era yishe diza keehippe daro asay de7oosona

lo7iza booththa qalaman tiyettida keeththa giddon booththa xarapphe sinthen diza bessan yuushon uttida daro adde asati doosona

Tophiya bandiraynne ara dere bandiray eqqidayssa sinthera oyden uttida poolise may'o may'ida issi aarissa addey deees

keeththa giddon uttidi diza nam7u poliseti doosona. eetappe issoyka komputere bolla xaafishe uttides.

huphen booththa qoobe woththidi issi medho may7di massara oykkidi eqqida daro pooliseti beettosona izetamatanqa

keeththa giddon diza telefizine giddon dumma dumma poolisetinne ambasadere mayda asati doosona.

Maata keettha giddon diza asayinne keeththa dan7on uttida oyiden uttidi diza nam7u huphen qoobe woththida nam7u addeynne issi addey uttidosona.

Dumma dumma banddira qommoti issippe diiza bessan uttidi diza kehippe daaro asati betosona.

Mata ketha karen oyde bolla uttada nam'u huphe qope wothida adera issi mela uttida adera betosona

Dalgga goyetida gadey de'es he gadezan olla bookidi puute tokkishe dizanne eqqidi diza daro asay beetosona.

Keeththa giddon toophiya bandira eqqida issa miyira, eqqida isse ceega maccase qassi ba kushen maykiro-poone oyqqda dazu.

seeththa giddon maxaafa kushen oykkidi karetha kootemaydi salantetishe eqqida nam7u adde asati doosona

Keeththa giddon booththa qamise may7da maca asati oyden uttidi haasaya siishe doosonna.

Qorqoro keeththa dan7ora imettidi bishe diza ichaachu addetinne issi macasiya de7oosona

Zo'o minxafey hiixettida keeththan kushe denthidi eqqida karetha maY'o mayda isti adera issi macara eqqidoosona

huphen qace qaccidi qamise may7di booththa warqata oykkidi issife shiiqi eqqida daro macasati doosona

booththa minxaafey hiixettida keeththa giddon eqqidi warqatappe nababishe diza issi haarisi addey beettees

Feerippe dalga keeththa giddon uttida daro asati beettosona he asata sintharakka qasse maxaafay oykkidi issife eqqida issi cima aayora.

Keeththa giddon dumma dumma eqan dumma dumma quma qommoti doosona he qumata bessanen bessanen ekkishe diza asati doossona.

Topheya bayndira miyera eqqida issi ceeyga maca aaya be kushen maykirapoone oykkada haasashe eqqadus.

Keetha gidon utidi diza issi adenne issi maca oyde bolla utid xaafishe de'osona, eta miyera qase nam'u asati eqida.

Sharra bolla xuffeyi xaffetidi diza bessan siththan mayikkiraponne be kushshen oyikkada eqqada has'ashe dizza maccasi de'awus.

Gade giddon miththa garssan eqqida issi makinne bolla eqqa cannishenne woththishe dizza oyiddu cegga addeti de'ossona.

Hu'en qace qacidi bootha laxana mayidi qeeri na idimidi uttida nam'u maca asati de'osona

keeththa giddon gammo dunguza may7di maahe ite maydi utti didiza macanne adde asi de7oosona

Dunguza maydi eqqida keehippe daro asathinne izeta guyera qasse diza daro asay beettosona.

qorqoro keeththa matara efiza ogen bishe eqqida issi makinay keehippe daro caana caanidi de7ees

Saan kifile giddon uttidi borsa sinthen shiishshi woththidi xoosse woossishe diza daro tamare nayti doosona.

mitha garsara bishe diza booththa qalamentiyettida makina giddoninne makina bollan uttida cora asati de7oosona

Giya giddon keeththa sinthan uttidi burtukane mango loome santhe bayzishe diza macasati beettosonna.

Dalga gita giya giddon paarati dumma dumma asatinne oto bashe shiishshid uttida asati doossona.

Gita dalga keeththa giddon uttidi issa issara haasayishe dizanne uttidi xaafi she diza daro macanne adde asati beettosonna.

Hayssa misileza bolla tani xeelishin taasi ha'i beetizay aaze gizayssa giddikko tani be'iza mala woykko tani xeeliza wode issi macaya haatheza gidfon liimawusi.

Wodidi duge bishe diza gadene eqada diza issi maca asi betawus .

Giththa wora giddon dumma dumma wolqqamanne daro miththatha giddon miththa qomoththi de'osona he woran issippe idimeththi eqqida nam'u mac'a naythi de'osona.

Issi bessan xomppe xomppidi tamma eththidi kaththa kaththiza addey dess.

Gita keehippe dalga wora gidora hamutidi bishe diza adde asati beetosona he woran Gita Gita mithay dees.

Siminitoni ossetidda gitta bessani eqiddi dugge xelishe diza nam'u maccanne ade assati dissona.

Zuma bolla guyha gutha puteti de'osona iza matan diza makina oge bolla uttida Botha mayo mayida macane ade asati doosona

Gita dalga bazzo bessan agunthati gita gita gita mithati matatinne kafoy de'es.

zuma garsan eelidi diza gita abbay deees abba miyera biratan ooththettida keeththan eqqida daro asay doosona

Kehippe dalga daro mitha qommoti diza wora matan eqqida nam7u macanne adde asati desona

woray diza mitha garsan uttidi be kushen hayllandera aaththe oykkidi uttida macara uyashe diza issi macara doosona

Goyettida gushsha sinthan diza maata bolla uttida issime dho botha shurabe may'ida yela ga macanne adde nayti doosona.

dhoqa bessafe duge goggi shediza haaththa giddon eqqada meceta shediza issi yelaga maca nayiya de7awus

Orqoro keeththa matan diza maata keeththinne issi gashe diccishe diza mithi dees e mitha matan eqqidi diza heedzdzo asatidosuna.

teehippe gita wora giddon gita gita mithati doosona he mitha garsara emettidi bishe diza qeeri naytara ceyge asara doossona

gita zumaza bolla daro woray de7es he zuma miyera qas aadhdhi aadhidi diza asa keeththi haakon haakon beettees

Ossi qor'oro keeththa yuushon daro aadhdhi aadhdhi diccidi diza gita mithatinne keeppe dalga bessan maatati doosona.

Daro matan matan keexettida pooqe keeththati de"osona qassi domba bessan sharan gaabettida gaabbay beettees.

Wora matan eqqida karetha qamise mayda macara booththa shurabe mayda addera issife eqqidi doossona.

Gita gade gidon daro uthaynne mithay de'es he mitha matan daro maca asay de'osona

Issi maccay huphe lallada dabtare bolla xuufe xaafashe eqqadus izi matara qasse issi ceega adde asati eqqidi de'osonna.

Kareththa mashine utiday xaraphe bolla oyideni utidi xafishe diza na'mu macanne Ade asati dosona. Eta matani daro macanne Ade asati dosona.

gita gita mitha garsan shiiqidi eqqida qeeri naytinne ceeyga aawati de'oosona

Gita mitha garsan diza keeththa matan eqqidi issi medho maydi diza yelaga adde nayti doosonna.

Gaabettida keeththa giddon dunguzay hixettida xarapheeza bolla dawutare woththidi uttidi xaafishe diza macanne adde asati doosona.

daro uuthati diccishe diza bessa shiiqidi issipe eqqida asatinne uttidi komputere bolla xaafishe diza macaynne adde asi doosona.

Aakime keeththa giddon salpen eqqida daro huphen booththa sharbe gulluntida mac asati geexroosona.

booththa gaabe may7di be kushen tooranne guufe oykkidi salpe eqqida ceega adde asati beettosona

woyshan qarxettidi keexettida keeththa matan uttidi komputere boshechishe diza issi addera iza miyen eqqida adde asatara dooson

Keehippe gita dalga bessan diccida gita gita mithati doossona za miyeera booththa afela may'di salpen eqqida ceeyga ceeyga asati doossona.

Xililo kowotera gurde ramay,di bezokkon dawutare ba,idi salfen eqqida daro macanne adde nayti doosona.

Keeththa sinthan salpera afe lamay7idi salpen eqqidi diza addenne macasati deyoosona.

Gitta daligga demibba bessani kexetidi wurishe dizayi kuwase demibbayi deyesi iya yushoni gitta katamayi betesi

Wora giddon keehippe daro miththatinne muuze uuthati doosona miyeera qasse denban ka'ishe diza kasaanchati beeto

Giita demba bessan matan matan shiiqqidi eeqida cillillonne gallalli'o medho mayo mayida daro asati bettossonna

Makina oge bolara saykile lagidi bishe diza issi issi medho qonxa issi medho shurabenne issi medho kopiya atida nayti dosona.

kowaase kaassa denban issi medho shurabe surenne caamma aaththida maca yelaga nayti beettosona

kruaase kaassa denban zo7o qonxanne zo7o shurabe may7di eqqidi diza kaassanchati beettosona

gita denba bessan shiiqidikka iza daro nayti doosona he naytafeka nam7u nayta kushen oykkidi eqqida issi ceeygadeyi

Kuwase kaa7iza kowaase denban eqqidi diza nne isiissi kaassancha bolla ba ettiza adde nay deees

dalga kowaase kaassa denban issi medho may7o may7idi denbara woxxidi bishe diza yelaga adde nayti de7oosona

booththa sharan kamettida dunkani matara issi medho surenne issi medho shurabe maydi woxxish diza yelaga nayti heettosona

Kuwaase ka7iza dembban issippe shiiqi eqqida dumma dumma medho may7o may7ida addenne macasati beettosona.

Kuwase meedan ka'ishe diza kasanchati de'osona hessatappeka issoy zo'o shurabene zo'o qonxxa mayides.

Gita dalga denban kuwaase denban kuwaase ka7ishe diza yela ga adde naytinne qasse denbafe geeshshara keeththati beettos

waasey kaa7ettiza denban kowaase oykkidi eqqida ceeygadera issi medho may7o may7ida kaasanchatara doossona

keehippe dalga denban yuushan muuze uthatinne qeeri nayti doosona denban qass woxxana gulbatidaa

Gita dalga bessan hekkidi isporte ooththishe diza dumma dumma medho may7omayida adde asati beettosonna

Kuwaase denban woxxishe dizanne kuwaase dhiqishe diza nam7u medho may7omay7ida kaassanchati beettosona.

karetha qoobe huphen woththidi cililo shurabe may7di eqqidi maygirapo nera haasayishe diza issi ceeyga addey beettees

Kaasse denban issi medho surenne shurabe maydi ka ishe diza kaassanchati doosona denba yuushora qasse dumma dumma mithati beettosona

Kuwaase kaassa denban ka'ishe diza zo'o medho may'o maydanne cililo medho mayda daro attuma nayti doossona.

mitha garsen shiiqidi issife eqqida daro asati doosona he asatappe heedzdzati kushen wanca oykki doosona

Kuwaase kaassa denban ka'ishe diza heedzdzu kaasancha nayti beettosona denba yuushon qasse gita gita mithati doosona

Kuwaasey kaa7ettiza gita denba yuushon dumma dumma mithati duosona he denbanka qasse qoodhen madala aaththida kaassanchati beettosona.

Dalga denba bessan nam'u yela ga maca nayti baaxe kaa'izayssata eqqidi xeelliza keehippe daro asay beettosona.

Gita makinayi sintanne guyenne giddi bishe diza matan, shiiqidi issippe eqqida kehippe cora asayi de'osona

Dalgga dembba bessan de'iza makkina oggera bezokkon canna cannida kehippe daro haretti bishsh doosona.

Makina ogera keehippe gita cana canida baquloti bishe de'osona , eta sinthera bishe toph..

Sallo bollara paallidi bishe diiza tophiya qaalame tiyettida issi giitta horphphiley beettees.

Gita pooqe keeththa sinthan issi mithay de7ees. He mitha sinthara makina ogera bishe diza nam7u makinati de7oosona.

oge duunan shuchchanne siminton keexettida matan matan diza keeththay doosona ekeeththa matan qasse eqqidi diza motoreynne issi adei

Gitta dalgga aabba bolla woogoloynne aabba bolla uuttida aabba kafoti beettosona aabba yuushshan daro miiththati

dalga makina ogera bishe diza motore laaggiza issi yelaga na'ay dees he makina oge matan dicci gitatida mithati doosona

makina oge miyen gita gita pooqetinne makina ogera bishe diza issi gita caana caanida makinara beettosona

pooqe keetha sinth garsan cililo qalamentietida saykile bolla uttidi diza daro ceega adde asati de7oosona

denba bessan issife shiiqidi zoretishe diza daro ceega asati de'oosona eeta guyera eqqidi diza booththa makinay de'oosona

Oogena cililo medhora diza saykile laaggidi bishe diza heedzdzu ceega addeti doosona he ogeza miyera pooqe keeththati beettosona.

gita booththa kaman kamettida keeththa garsan cililo qalamentiettida keehippe daro saykileti de7oosona

Keeththa giddon dumma dumma mashineti doosona issi addey uttidi komputere bochechishe de'ees iza sinthera manaxire aathida issi addey uttides

Keehippe lo7iza dalga horphille denban uttidi diza issi gita horphileynne iza miyeera eqqida makinay dees.

makina oge bollara bashe diza issi booththa makinay dees iza guyera dicci gitatida zambay beettees

salo bollara bishe diza tophiya bayndira qalame tiyettida gita horphilley beettees

Galal'o qaalameni tiyettida mattan mattan kexxetidda kehippe adusssa giddida poqqe keththey de'ess

Keeththa sinthan eqida oyddu asati de"osona izetikka qonxa gixida izeta gidon issi adey des

Xeelanas keehippe lo'iza keetha gidon eqqida daro asati cugan cugan beetosona he keethanka.

Botha qalamen tiyetida ketha gidon eqidi issipe hasa'ishe diza nam'u ade asati de'osona.

Pooqe keeththa matan daro buro keexettishe dizayssi de'ees. Iza matan qasse goshsha makiinaynne hara makiina qommoy beettees.

daro gita gita pooqe keeththati doosonna he keeththafe miyera qasse kartoonen kumidi disa dumma dumma qommo eqati beettosona

keeththa giddon eqqidi kushen warqata oykkidi xeellishe diza issi adderne issi macasi de7oosona

Buro keexettishe diza matan matan diza pooqe keeththaynne booththa qaala men tiyettida pooqe keeththay deees iza matan issi makinay eqqidi dees.

Keeththa giddon maykirapoone daroy diza bessan eqqidi diza karetha koote may7ida heedzdzu adde asati de7oosona.

Boththa qaleme tiyteda keththa giddon issippe eqide de'za c'ega ade astenne etara eqidi hasayiza issi yelagara dossona.

Tamaareso kifile giddon kareththa saleda lanqen issi bo'a addey eqqidi dees.

Tamare nayit kifile giddon na oyidden utidi woraqetara xaafishe dosona.eta giddonka astamare eqqidi dees

Topheya banidira sinithen kotene botha shurabe maida bo'a adey mayigira ponera hasa'she eqides

Gade gidon kehippe wolqama gidida githa githa mithathi deo'ssonna. He gadezan qasse mathay dicishe dizayssa gidon eqidi dizza maccanne adde assathi dossona.

Kehippe gitta daliga besani issi medho qodhen issi medho mayo mayidi utidi diza coora asay betosona

Maxxaffe Keetha be besan besan lichetidi diza daro maxxaffeti beetosona

Kifile gidon cugan cugan uttidi dabuteren xafishe tamariza daro tamare nayti dosona ettika

Keeth giddon tamarishe diza , dawutare Sinthan wothidi be oyden utid tamare naytine eta sinthan eqida asati dosona.

Gita zo7o qaala mentiyettida keehppelo iza pooqe keeththay deees iza miyera gashe gashe boro diccishe diza maatatinne mithati doossona.

Timirte keeththan kifile giddon oyden uttidi dawutaren iskirtora xaafishe diza daro qeeri tamare nayti de'ooso.

tamare keeththan kifile giddon saleda bolla xaafashe diza huphen qacce qacada booththa laxana may7ida issi maca aaya beettawus

Dalga gade giddon aadhdhi aadhdhidi diccishe diza gita mitha garsan mireqa may;o may'di ababa kushen oykki eqqida heedzdzu adde asati doosona.

Issi medhdho qoofe hu'en woththidi issi medhdho may'o may'di oyde bolla uttida daro asati beettosona

keeththa giddon issife eqqidi haasayishe diza nam7u ceeqa addenne yelaga adde asati doossona

sa7an saleyna hiixxin uttidi kaa7ishe diza daro macanne attuma qeeri nayti deyoosona

Giita dalgga baazo bessara hemmetidi yiishe diiza issi Zo'o medhdho qalammen tiyyetid gitta maakinay bettes.

Makina ogera bishshe diza daro caana canida issi makkira iza guyera kalidi yishshe diza issi boththa makinara dosona

Oge goyishe diza issi galal'o medhora diza gosha makinayi biita efishe de'esi.

Makina oge bolla eqqida issi motore bolla uttida addaynne sa'an eqqida heedzu addeti doosona.

afo bessa goyshshe diiza goshsha makinaynne he afoza bolla adhdhi adhdhi dicidda miththatti bettossona

Dalga makina oge ooththishe diza goshsha makinay de7ees. Iza miyyera eqqidi diza adde asati doosona he ogezan ha.

Goyettida bessan siminttofe keexettishe diza bessa eqqidi xeellishe diza oyddu adde asaynne issi maccasiya de7oosona.

Dalgga makina denbba bishe diza daro qommo makinatinne dumma dumma asati de'oosona.

gita dalga bazzo bessa guutha guutha mithatinne maatati doosona hebbazzo zara bishe diza goshsha makinay beettees

Baasettida ogey de7ees he oge xanxan qasse worati dumma dumma mithay diccidaynne maatati beettosona

Keehippe lo'iza dalka makina ogera bishe diza makinay de'ees makina oga xanxan oge mabratey beettees

makina oge giigissishe diza issi makinaynne oge xanxan eqqidi xeellishe diza yelaga nayti de'oosonna

gita demba bessan makina ogay doonan eqqida issi addeynne oghe ooththishe diza ogga makinay de7ees.

gade matan diza oge goyshe diza goshsha makinaynne goyettida bessara himettidi bishe diza adde asati doosona

Dalgga makina ogera bishe diza qeerinne gita makinati de'oosona. he makinatappe issi nee matan qasse pooliseti eqqidi dees.

Keehippe dalga bazzo bessan keexettida makina zokkoynne lo7iza makina ogey de7ees

Oge duunan mithatinne guutha guutha matati doosona he ugezan siminto ooththishe diza yelaga nayti beettosona.

Shubon birdeta besan usha hathe bombabappe duqishe diza nam'u gelaga natine daro yarikanet betosona .

Simintuan ginbetida ginbe gidon eqidi diza ichchachu cega ade asati eqidi hasayishe dosona.

Keetha matan eqqidi diza daro asati doosona hesatappeka issoy ushsha haathan ayfe meecetishenne eqqidi xeelishe de'es.

Simminton keexxettishe diza bessan eelida urqa haaththay de'es. Haaththa pinthanka goyshe diza goshsha makinay dees.

oge doonan oge goydi tubbo moogishe diza ceega ceega adde asati de7osona eetikka

keeththa matan diza bomba aathe dooydi ayfe mecishe eqqida issi ceeyga addeynne iza foto denthishe diza issi addey de7osona

simntopfe keexettishe diza keeththa giddon issi medho mayo maydi eqqida ceega ichachu adde asati beettosona

keehippe dalga bessan diza gita ushsha haaththa bomban eqqidi ayfe mecetishe diza cegga ceega adeti doossona

oge duunan olla bookkidi mitha gelsishe eqqidanne ooththishe diza yelaga adde nayti beettosonna eta matinka

yarkanen haaththe duuqishe diza issi qooben hu7en woththida issi addeynne issi medho may7o may7ida daro asati do7oosona